Nam'u asati eqqi uttidi isst azi xellizakko eretena he na'atappeka issinozi kushsha bolla ayikko mishshi oyikki uttidis qase ha baggara dizzayisi kusha bolla sillke oyikkidi ubba bottakka pooto denththizazoka dannes.

Daaro asati utti uttida ista gidoppe gido bagara heezhzhu asati eqqida dettes gidoraka nam'ati eqqida co gada ta xellishin ubbatika gamo dunguza mai uttida istappe sinththe bagara gaabeka mayi uttidayka desi.

Daro asati gamo dunguza gede birshidi oyki uttida ogeza bagarakka gede daro asati eqi utida cogada ta xelishin isinozika oyki uttidi hara baga xelidi des qaseka heni bagara bajajazika eqi uttida danes

Daro poqetti betidi detees.isitkka boththu gorippetidi loyiththi lo'etees.qasekka isitta laniqenni laniqenni matatikka dizadda hanetees.ogetakka taa loyiththa xeelishin loyiththi lo'es.ubba sozikka lo'ees.

daro asati isipe eiddi equte issagi dubbakka sintha baggara de cimati duridi zaaganettes isti may7o may7oosikka gade kaammo dungusa masathazekka dees qasseka sintha baggara deha cima7oos bullokko ka masatees

Na'u asati gammo dunguza masatisezi qodhoora wothidi qasseka iste giddopekka issinzi ayfa bolla manexiraath wothidi coo gidi xeellidi dees guye baggarakka deti qeeri nayta misatisites ta cookayta xeellishin istibetikka lo'etis.

Daro asati issife gididi gammo dunguza masatiza mayo mayi uttida. Qasseka ista giddoppeka issinnozi hu7a bolla dunguza masatizayssaka wothI uttides. Hankoyssi qasseka guyera dizayssi silke haasayezakka daanees coo gaza ta xellishin isti may7o may7ozikka lo7ees.

hayssa ta cookaza xeellishi maatay sa deees qasseka daro haaththatikka deizaadaneettes haaththage do ga gete maataykka diizaadanee ta cookaza xeellishi egede bootazikkalo7ethi loo7ees

da rawossati makina giddo gelana homuti hiidettes issa giddoppeka guye baggara issi meci fistalera eqa ekkutiwes qasseka isa guyanka qeeri dhayqa de7ees qeeri dha guyanka issi macasiya hayllandara haatha hitidaka daana

daro sati issi pe gididi dugiddiza daaneettes ista giddufeka issi qeelemeyakka durizathu ga daanos ubbatikka kusheza wossiza kunka erettenna uoththi gidette kaseka gede qoora bollaka ma7ate ekonosina uottes

Heedzdzu asati sintha bakara uttutida issa giddopfekka gedena ati may7o may7o ottides kammo may7o may7o ottides hasseka issi medika pu7a bolla kammo dungiza hu7aumothaka wothutides cuugasas xeellishin qoorata bollakka ay kumishi woth utida.

daro asati gammo dunguza may7idi eqqutida qasseka ista giddoppekka hupha bollakka gammo dunguza masatay koppiyakka wothi uththida ta coogada xeellishin isti may7o may7ozii lo7ethi loo7ees lanqaraka qeeri eyakka isti mayiza may7o masatizazi may7ohe

Daro tamarinati isipigidditi uttuttida ista gidduppekka issi nuuzi eqqiti kusha bolla ayqooykuttides qaseka sintha baggarakka issi nea eqqawuttadus kida baggarakka issi cimazi uttuttidi izo xeellidi dees

usuppun asazi sintha baggara utti uttida hista giddupbekka oydeti phoora bolla getegammo dunguza may7uttides qasseka sintha baggarakka muzika de7ees qasseka apilekka sinthan utti uttides

Daro asat issippe gidid utti utida sintha baganka 3ti Qopa bolla gamo dunguza woth utida qaseka guye bagaraka diza macashat 2tiak qoba bolla with utida , co ga ta xelishn sintharaka asiy hasa'iza asiy diza Danes.

Issi adezi kushshe bolla maygirappone oyththidi qasseka coo giidi hasaiidi dessi sinththa baggaraka dabbittara massatiya mishsheykka de'essi qasseka hankko kushshanika issi mishsha aykkoka aththi uttides i aazakoka eerikke coo gaada ta xellishin addezi hasssizayssi lo'o daanesi.

Daro asati issippe gididi uttidosona istappekka issi issi asati eqqi uttides. Qasseka hankoyti banta giddonkka haasa'izadan hanetes. Sinththa baggara diyayssi issinozi ayfa bollaka aykko miishshe aaththidi gede yuuyi uttides.

Daro asati issippe giididi utti uttida ,istta giidoppe issinezi dabwutera masatizayssa sinththen baggara oykki uttidi haraso xeelizaso xeeliza masates,qasekka gede baggara xeellizayssa harasso xeelizada giidi bettees.

daro asati issipegdidi uttuthuma yissa giddoppekka issi nouzi kushe budde dentha daanees qasseka geda baggara da hissi shaakala oykki didees ta cookata xeellishin ubbatikka uteti gexexxis kanathu kanzaazaaneet

issi addezi coogidi haasa iddidees hasseka kusha bollaka maykorafoone oykkudedis guye baggarakka se addezi qayfa bolla mare xeero wechidi coogidi tuge xeeli giigees indza baggara deyti qasseka haasa iddidis

Daro asati issife giddi eqqoottida ista giddohonka sintha baggaradayeti buutha may uttida qasseka na7ati silka pude denthanathuaniza daanettes hanko baggaradayti gede baqqidi kadeetis kusha guyerakka na7ati gammo dunguza masatizazi hupha bolla wothu huthida.

Daro asati issippe gididi shiqi uttida.ista gidopeka issinozi gede bagara dizaysi qeeseko hankoytika kusha qalam'anatho hanidi uttida ista gidope issinozi gede hokanatho hanidada gees. Ta c'oo gada xelishin ubbatika lo'etees.

Haysan ta beishin hiya masates maccatika co gidi Donotara Oyki uttida Qaseka sinthan bagara diyayti Oyki uttida Gede shamanaw xelletes Ubatika ma'o mayidi bijama masates

Safeda gidon budenay diza danes cogada ta xelishin bollara daro katha aynatey diza danes co gada xelishin laqerakka kubayarkka ayko mishi des gede bagara issi macasiya utada tuke shayizada danaws cogada ta xelishinkka kathazi lothidi lo'es

daro sineti issipe gididi uttuta sena sinthan ka ati maxasiya utawutoos ta chuowada xeelishi macasiya ka lo7etha lo7oosa sinetikka assife huttidi do7ethi lo7ettes hayssa ma lobetata bidantana dass gis

issi farazuzi caanidi coogidi eqqagedes fa coogaza xeellish ha baggaykka hissi coogidi xeeli dibfees kazafuni coogaza ta xeellish maatatikka meluguti zaadameta xubuma bollakka dizaadamet parazuuze ta coo xeellis

maatazikka daro maatazi issife gididi cilidi oga bollakka lo7ethi loo'ees qasseka geda baggara kadzizayssi mithati eqqiti daro gidoyssara lo7ethata xeellishin worakkadaane ubba botakata xeellishu lo7ethi loo'ees

daro oosati issife giididi ma'o shammana bida daaneettes ma'oyzakka ta xeellishin dufa waqhaykkoy de7ees naxalaykka ayqoykka deees qasseka gamme dunguzaykka dizaaththu daanees boota ta xeellishin lo'eethu lohees

Na7u goggizi haaththazi beetti diges ta coohara xeellishin gogiza haashthazi lo7ethi lo7ees tufe xeellishin gaggetedzu makkamoosatees ogezikka shuchchikka diza danees ubbata kasa xeellishin lo7ethi lo7ees.

Usuppan asati isip gididi eqqothara histo giddoppekka essunuzi ayfa bolla ekkomish woothidi xeeli didees qatheka gada baggarazayssikka ayfa bolla ykomish woothidi xeelidi dees isse noy coogiti gede bessididees.

hissi nudzi awu homuti sakonka eretenna puda homutidiides qasseka ha baggarakka gede xaalettida miishikka equututizos keeththa kataxe helishin aykko mooletu ta daanee hindza baggarakka daro shuchati eqqute

Issi naya haaththi duuqadedo jeerkanakka gide haaththa giddu naaqade duuqadedos ha wagga duuqado xeelladedo ta cougata xeelli shinnaekka caammaka haaththa bukku haaththasekka ta cougaza xeellishi lu'iza haaththika daaninna.

Issi addezi equtidi hasa'idides kaseka ayfe bolaka aykoy miisha wothutides ta coo gada xeelishin izi hasa'idi dizabaka daanes kaseka iza mayo mayotika lo'es sintha bagaraka daro xuufeti xaafetutida.

is aazi asakunka eretenna isti banta giddon eqqettiza istasi duuppezageta bakerete si haaththikka kusha lanqehin gethithida haaththeka ankoyssi waan zaakunka erettenna habaggiwidi izi baanzaakunka eretenna

Issi macasiy a kusha bollakka magirafon oykada qasseka aypa bollakka manexi raaththada huyezikka lo7ethi lo7ees coogaza haasaya didawus qasseka sintha baggarakka xuufekka xaafetutides izi haazi gizaakonka eletaa

Daro asati issipgididi uttuttida ista giddospekka issi mudzi gede haraso xeelliza daanees hasseka sintha baggarakka haaththa mata damishi ututidis guye baggaraka ta ishi ista qooto dentsasekka daanetis.

Daroosati issife gidifi issi mezupuzatha gudhidessa ekkana eqqu uttiza daaneti kaseka geda baggalalayti aazi ooththizakonka eretenna soofaza xeellishin izas gede bothu issikka ubbi hale uthilo7ees.

Daro asati issippe gidid eqi utida isata gidoppeka issinozi co giid woyko mishi besid des, qaseka hankoyis kusha haytha bolla wothid co giid siyid des, hankoysika kisa gido gelthid co gid izi hasa'izaysa siyid

Na7u asati bettidi dettes issta giddoppe issinozi chayinna daanes ayffa bollaka aykko mishsha woththi woththides ta coo gaada xellishin aykko mishshe lo7athizaka daanes qasseka haankoys waanizakonne errettena coo giidi haaraso xelliza daanes ubbetaka ta xellishin issti lo7athi lo7es.

Hedzdzu asati eeqii uuttida ista giddoppekka sinththa baggara eqqidi istas yootidii de'es qasekka guye baggara de'iyayittikka isti hasyizyssa esson siyiddi dettes qasekka hedzdzati qoodha bolla aykko miishshii matii uuttida istakka lo'oeththi lo'oeththi

Daro asati issipe gididi utiutida hesta gidopeka issinozi dawutara daniza mishan xafidides qaseka sinte bagara diyayisi iste xafidaysa c'o gidi xelidides gede bagara diyayisi kushiya shakala bola wotides.

Daro asati issipe gididi utiutidi komputera buchidi dettes qaseka sintha sintha baggara istayo dabitare masatzi mishika de'es qaseka gede bagaraka issinozi manaxire atidi ha xelizakka danes c'ogada ta xelishen issi laybrare danes.

issi macasehe ay ooththizakonka eretenna ooththate tos qaseka kusha bollaka bi7ire oykkadaw tila daanoos qaseka haytha bollaka akomish aaththaottadus hezi aypa bollaka maale xiire aaththottadus ta cuokata xeelli

issi addezi suuqen bayzidi uttutides iza sinthanka na7u zeetikka dees qasseka guye baggarakka daro miishati madadara bolla wothooththides geda baggarakka juusetikka deeeth coogatas xeedishi addeze eqo oykkoy qatikka lu7et

issi addezi kusha bolla magrafoon ikutize qasseka ayfa bollakka geze mana xire wothi tuges ge baggarakka tophe bandaray eqqutizes ta cuokaysa xeelish adde may7u may7aarakka lo7thi lo7ies

Fidel giza macasiya kaththa keeththa keeshtha du7eyssa bisidigeethe iza du7eyssa bollakka gede xaaboteyso warga tamas keessanka daro miishi iza bollaka dees bessi aza azakunka eretenashin lo7ida miishati de7ettis.

issi macasiya coogata mootora bolla eqqa uttadus guye baggarakka lo7o kath dees ha7i dimmita egizaamishika xaafetutius bootozakkate xeellishi lo7anathu daanis kasseka macasiya coogata eqqosheta lo7os

Hayssatas dhoukata xeellishin kath kathe dizaniis qasseka aykko miisha bolla xaafatidi daro kathotikka uotti uttuza sintha baggara kawe aykko gede birata musata miisherakka uotti uttudis ubba miishetakato xeellishin.

Isti azakonine erikeshin co'u gidi eqi uttida isti mayo mayozaraka mala gidoyisara loythi lo'es eqo bottazika co'u gidi qitati uttidada ges ayko giza burayka ba coo gada ta wochishin lo'othi lo'etes

daroosati issife gididi uttu thuya ista guddupfekka aggede baggara issi nuuzi eqqidi aat xeellizakkonka erettanna xeelli diidis qaseka sintha baggara issi naya qoppizathu kaanaws duge xoogaza xeella dedos

daro makinati eqqo uttida istaka ta xeellishin zo7o masatettes qasseka geda baggarakka booththa makinaya aqawutadis ta coo eqada xeellishin sintha baggarakka dizayssi maataka masates qasseka zaafekka daana

Heedzdo asati issife gididi tamay eetzcosotursizakka daaneettes isti ooththia hessika haaththa gede gussi di diza daanettes wooqeza bolla qasserakka lanqaraka asatikka deettes qasseka geda baggarakka issi makine ekkoteth.

daro asati iisipe gididi eqotida histi may7oo may7oosikka zuzu7o coogazal xeellish ubbatikka may7oo may7o zu7o gidoyssara ubbatikka lo7ethi loo7etis qasseka hupha bollaka koppiyati ubbatayssikka mala

Oga bollappe guye baggara darobati detes.poqetaka tani coo gada xelishen qassika laniqen lanqen mathathadanika qassika diza qassika issi nozi demban natugan hani utides.ta co gadda xeelishe tana lo'es

Daro asati issippe gididi eqqi uttida hessape gidonka issinozi paranjeka masates qaseka ayfiya bollaka manaxira aathi utthides ubbatika issipe eqqidi loythi lo'etes gede baggar dizayssi kushiya cucuntidaka danees.

Awash bank Giza kethayi gidayisi betid desi sinthara isonozi uti utidesi ha baggara qerri nayi utidi isinozi gede hamutidi desi issi aawayi gede hamitidi desi qasseka sintha baggara issi motoreyi

hirki baggara diza poqitii lu'ethi lu7ees izikkafeka keeshin ha baggaradeefi ogatikka ubbatikka luethu lu7eettis dakko bura kaba qasseka zaafunu satamshika sintha baggara toketuxiza

daru asati issite gididi eqoteda ista giddoppekka ha baggarate hessi aaraso xeelli yitides qasseka geda baggara simmundo masata miishikka daru simite disadanettis ta cuukaza xeelli shin sintha baggarate asatikka paranje masateetes

Pooqa bolla tophiya bandara duge yeddiuttida. Coo gaada ta xeellishin pooqezikka boothanne gede salo masatizazi gorpetidi uttides. Coo gaada xeellishin pooqezikka lo'ethi lo'ees. Senththa baggara diza asati ha xeellizaththokka daani hanetes.

Geeda baggara issi poqeh boggi dizees haseka kooqa gaanqenka daro makinati eqqutiza mintha baggarakka na'u makinati eqquttiza gaanettes giddoraka aqumishi gede oothi tuuthides izaaza kunka yatattenna xeelli shinfidux.

daro asati issife gididi tophiya bandara potozinthidi baggatikka qasseka coogidi dugikka woththida daaneettes hankoytikka coogidi booththa may7idi le7ethu lu eettis qasseka qubphatikka booththa may7ida daanettes

Heedzdzo asati sintha baggara equ uttida ista giddoppekka na'ati ay komish qanxili deettes qaseka lanqe lanqenka arabaykka uttu uttides coogazata xeellishin asati ooses yidasekka daanettes.

booththa duthati uba gotanka uttutida qaheka sintha baggarakka booththa miishi equ uttutides izaazakkonka erikke coogatas xalishin keeththatikka lo7ethi lo7es intha baggara deyssikka ubbatikka lo7ethi lo7et

hayssan daru pooqeti betti diidetes iza lanqenka qorqorora keexxetta keeththikka booththikka dees kaaseka lanqarakka maataykka dizaa danee ta cookaza xeellishin ubba miishatikka lo7ethu lo7eettis ogazika

daro asati issife gididi equteda ista giddonka na7u asati qoora bolla aykkomi shumay7idi eqquteda ista giddoppeka issi nozi kusha bolla haaththu ekkidakka daanen ta cougata xeellishon ubba bootazikka lo7ethi le7ies

daro asati isipegididi equ uttida ista giddoppeka sintha baggara issi muslimeya booththa may7ottadus qasseka hankoyssasara ubbaraka mala may7o may7ottida coo gazasa xeellishin ubbatikka malo may7oyssara lo7ethi lo7eettes

Na7u asati eqottida guye baggarakka keeththikka dees qasseka sintha baggara eqoytoppeka hissi nouzi kusha qolu muxides qasseka hanqoysi kusha yeddidi cuugidi xeelli di dees guye baggarakka gede biittazikka buuketizada.

Daro asati sintha baggara eqqi uttida. Issi naazi sa'an uttidees. co gaada ta xeellishin issinozi kise giddoka kushe gelthi wothidees. Hankoysi qaseka kusha qalam'anatho histidi wothides.coo gaada ta xeelishin ubbatika lo'etees.

Daro asati issippe gididi hamutidi bettes ista gidoppe issonizi dawtara daniza mishe oyqi utidees qasikka gedebagara dizayssi kusha wotiyakokka eretena ta cogada xelishin ubbatika issipe hamutiza danees.

Aayinne aawunne gididi qeeri yidhdhaa aykko yuushshi ussiiddi deeththes;isththi ushshiza iqathikka tha xeellishin zo7o masathes;aayikka huu7iya qanxxeththa uththada izokka coo gaada usho ushshawus;tha coo gaada xeellishen qeeri iza sakeththidi hospithaliyan dizaabadan hanees.

Heezzu asati issippe gididi eqqi uttida. Istta giddoppekka na7ati adde gidishin qassekka issiniya macca. Ta coo gada xeelishin addezayo issi muuziqa awan dendizaakon eretena. Qassekka qoora bollakka aykko miishsha ma7i uuttis.

Issi addezi uththi7uththi des; tha coo gaada xeellishin gede suuththi immizaaka daanees; lanqqankka daro haaththathi deeththes; addezikka coo gidi ha xeelliddii dees; izi ooththiza oosozikka lo7o daanees; asi ubbi hessaththo oothiza lo7o.

Daro asati issi peyididi uttutida ista giddoppeka issi nuzi saketiza daane kushe pakomishi ekki didees qasseka hankoti eqqidi coogidi xeelli dideetha guye baggarakka issi nuzi duuna bolla maska aththidi qasseka borsa woththidi utuda.

na7o asati uttuttida ista giddoppekka issi nozi aadde wiidishin qasseka issi neya maca naatikka haytha bolla aykomishi wothuthida qasseka sinthan sinthanka komputerekka de7ees cookatata xeellishi na7atikka ooso ooththi dizaadaaneet

aaya qeerinaza tukkada pude kessawuchadus guye baggara ka heti macasiya uttotodus qasseka izi lanqaraka qeerinay beti dedees ta cuukada xeellishi naazikka ana mala pude wothizakka daanoos izakka baas ee miixaderos

hooqa nanqan hiedzdzo asati beti didettes hista giddopfekka isse neuzi kushsha bolla mobayla oykkidi gora goriti dees qasseka hankoyti pude hamixizakka daanetis hooqe kasa cuokata xeellishin pooqezikkalloethi lo7ees

Daro aosati isipe gididi iccho qerira xeelli dideettes hista giddoppeka issinne asilka denthada hay ku miishi bosherethaledos qasseka aawazi pokkili iza xeelli diidees lanqarakadizaarata coogata xeellishin qoora bollaka simishi ma.

Daro asati iisipe gididi equtita qasseka sintha baggarakka issi muuzi eqqidi haasayizakka daanees gita baggaraka issi muzi ayfa bolla mane xira hathidi isparaka haasayy didees qasseka sintha baggara dizaara haraso xeellizakkada.

Heedzdo asati eqqidi naazi toha bessizayssa beyidi deettes ta cookaza xeellish hayssi hospitaaleekka daanees saketo naaza xeelma nayidakka daanees ista giddofeka issi nodi hokkidi kushara bochchanatho kaandzaakka daanees ta cuokaza xeellish isti hospitaalendiza daanees.

heedzju asati eqi uttida missa giddoppekana ati gede zempanathu ka hanuttida issi nuuzikka silka pude bessidi dees qasseka hankoys eqqidi cougidi xeelidi dees ista sinthanka eqqi eqi uttida miish izaa zakonka deees

issi adde zi coogidi miiciti xeelledidees ayfa bollakka gede manaxera masatirazi aaththutudes aseka guye baggarakka abooth miishiweeti didees i azakonka eretenna ta cookaza xeellishi addezi miicitize silo izaathoka daanis.

oyddu asati hospitaalen ichutida ista lanqenka ina7u asati uttutida qasseka sintha baggarakka issine eqqada coogaza xeelladedo sintha bagganka na7u fistaleka dizaa daanis

Daru qeerneti issife gididi equttida ista giddupbeka issi ne qora bolla naxala xaaxoottaws kaseka guye baggara ziyaza ayfa bolla cimbile aaththizaka daanows hankoora isa waan zaafunka erettenna.

heedzdzu asati uttuttidi qeeri naytakka oykutiza ista giddubbekkaa ati macata gidishin qasseka issi nodzi adde ta coogatu xeelishin isti aazi yiidakkonka eretenna ista giddubbekka issi neya harusi xeelladedus

Daro asati eqqidi qeeri nay7o beyidi deettas qasseka qeeri nay oykko aayakka esokka xeelladeda shagala isti wosi zakonka erettena ooththidi deettes cuugazasa xeelli shinne asaketada inbe izaakka daanettes hankoysseka lo7ethidi xeellidi dees.

oyddo asati eqottida ista giddoppekka giddon zayti na7ati ippanta giddon woraqeta ma satiya miishi oykkotida qasseka hankoyssi coogidi xeelli didees. ha baggara deyssikka daro woraqeta daanzayta oykkotides. ba ku'a bollaka aykkomishi aaththotides.

Namu'u assati betidi dettesi. Hessa gidoppeka issinozi kusha bolla oyikidi besiza bayikka erretena. Iza sinithanika shashane sine tukeyi deyesi.

Haysa ketha ta co gada xelihine sintha bagara na'u asati uiti utida qaseka issinas toyi xala betese haysa co gada xelishin dhaley bayzetiza dannese dhaley dizaysikka lo'o dannese kethazikka lo'ese

Issi adezi sinththa baggara ayppe bolla manaxire woththidi eqqi agidees. Qassekka guye baggara dizaytikka awo xeelizakonne eretena xellishe de'etees. Co gadda ta xeelishin adezi hanizayssika lo'izaddan hannees. Gede bagarakka dizayssi harasso xellishe de'es.

Daro asati issipe gididi hamutidetes isitika qophe huphe bolla wothidi issi mala isitapeka issinozi xala topheya banidira kushen oyiqides

Nam77u asati eqqi uttiza estta giddoppekka issinnozi duge xeelli uttides. Qaasseka gede baggara dizayssi iza haya gidatho eqqidi kushiya bessidi dees. Ta coo gada xeelishin addezi gede biitta xeellizakka daanes.

Daro asati issippe gididi pude ke'ede deetes. Qaseka pude bagaraka ke'iya asati haraso gede hametizaka danetes.keeththazaka ta xohugada xelishin loo'iyti loo'es. Habagara yecheka diza danes. Matazika loo'es.

Daro asati issippe shiiqidi eqqi uttidi kusha baqqidi deettes.istta giddoppeka issinozi kusha bolla aykko miishi oykkidada hanees. Qasseka ha baggara de'iyaysika hasheta bolla aykko miishi mayi uttides. Coo gada ta xeellishin isti may mayo mayozi lo'ees.

Daro asati isi pe giididi shuchchanne biittanne keeli didzdza daameethes hista lanqenka issi medzu co giidi ekkites hankorakka gede guyanatho kaanos akafara pude yeggizathu kano ogazasa xeellifi his tootha oosi zille

issi adezi gammo dunguza mayomay iti qasseka hu7a bollaka gammo dunguzayssa woth uthides qasseka aypa bollaka manaxeera aaththuutidi miicidi kusha me eti didettes guye baggarakka daro osati eqqos

Biitta goyiza makinazi eqqo ottides izi eqqo makina giddenka issa dedees qasseka sintha baggara izi goyessa xeellizaasikka deees goyeto biittazikka lo7ethilo7iza daanees makinadakkasa xeellishin zo7o maasates

daro asati isi pgddi eqqotida ista giddoppeka ubbatikka gede gammo dunguzama satia may7o may7otida qasseka ista giddoppeka issi moodi kusha koppi isisdo oykchidi pide haasiy idditidakka daanees

issi addezi cogidi eqqagitis izikka may7o ma7ozi ubbatikka kareth masatettes qasseka guye baggaraka goyettida ogedizaa daanis addeza kasa cuugata xeellishon kusha bollaka ayqqumishi hasetes

Beetikirstaanezi beetti didees qasseka daro asati booththu may idikka beetti didettes tophiya bandaray kakete beeti didees saabetikka equtize ta coogayta xeellishin heetszikka lo'ethi loo'ees hussa sata bidanka daana dassi dees.

Daro asati iisipe gididi kara pittidi coogidi bura shishotida ista giddopfeka issi noozu miicidi coo pude xeellees qasseka heedzdzati hokkidi bura xeelli diideettes coo gardasa xeellishon isti pito bootazikka lo'ethi lo'ees.

daro sati eqqidikku shemetisa daanetas ista giddo bekka issi nezi hokkidi muan zaagonka erettenna qasseka gido baggaradayssi woxxana xufayan zaadamee ta coogaza xeellishin ubbatikka aqqidi loothi lo7eethes

namu'u assati eqi utidda iisikka banitta kushe bolla aziko oyikki banita gidoni oyiketi utidda. Ta coo gada xelishini gedebagaraka namu'u asati eqi utida eti eqo eqozika loyithi loyesi

Issi adezi ayfa bollaka manaxir athidi qaseka suupe mayidatho daanesi. I eqi , guye bagaraka zo'o womberetetika beetidi detesi. Ta coo gada xeelishn adezi daro hada'a hasa'anatho haniza daanesi.

Issi adezzi utti uttidi hasaya gaththo domides.bolla bagaraka kareththi mayi uttides.qasekka kushsha bollakka ayiko mishshi oyikk uttides.sinththa bagarakka gede dabitare masatiza mishshe oyikkidi uttides.taa coo gada xellishshin ayifa bolla manexxire woththidi des.

daro asati istipegididi eqqotida issa giddopfekka issi nuuzi silkabe iiti dees qasseka ha baggara diayssi kusha bolla amaxaafa masata nishi oykkutides gede baggara ka dida macasay kushan aykkomish oykkawtath

Issi addeza sinthan komputereykka de'es komputeriyakka izi oyki uttidi coogidi haasa'ide de'es guye baggarakka heedzdzu wombereti zo'o masatetes qasseka ayfa bollaka manaxire wothi uththides lanqenka haaththika de'es.

Issa ete si kusha bolla woraqeta oykkidi haasayiti zaadanis kaseka guye baggara tophiya bayndaraykka eqotizes geda baggarakka tophiya bandaray eqotizes izi geda hiyida baggaraka hedzdzu geze dursozikka eqotias

na7u asati eqotidan ista giddoppekka issi nozi kusha ute denthides qasseka hanku kushara magorafone oykkutides hayfa bollaka manaxiera aaththu utides geda baggara deysseka kushan haykkumish oykkutidi qasseka geda baggara deyssan worqeta oykkidi manaxierakka aaththidi qaala gelthisathofa daanas

Ichashu nayyti betti dideettes ista giddoppeka oydati maca gidishin qasseka issi nuuzi adde addez i coo giidi uttidi ayfa bolla manaxera aaththida daanees qasseka gede baggara eqqo nayakka manaxera aaththada haasa aadde dawe

Daro asati issippe gididi olla giddoppe buura denththishe dettes izeta giddoppe issinozi dunna bolla maske aththidi uttides hankoyitikka akkafa oykiddi oththidi dettes gede baggarakka diyayti ubbikka oththidi dettess.

Daro asati issi pegididi eqoteda ista giddoppeka issi niyad gughe oykka uttadus qasseka honkoyti qoora bolla hakumishi xaax utteda ista azaxas laaunka eretenna sogasato ceeygish ubbatikka lo7ees

daro asati issi pegizidi buura denti dideette hista geddoppeka issi nuuzi akafara haa gede ooththidiza daanis qasseka duuma bollaka cumbile aathth uttides ta cookata xeellishin isti ooththa oosu zilo7ethi lo7o

darbosati issipegitidi piti dideettes qasseta giddoppekka baggati akafo ekkidi pude denthi uggiadaamettes qasseka issi nouti xeelli dide coogidi kida baggara xeellishin akafa zikka miqqita daanis

Daro asati issife gididi eqotida hayssata gidduppekka issi neya mith oykkita daanoos qasseka hongoyti baggati mala may7o bollarakka may uttida guye baggarakka issi makine eqotida gaanis cuugatto xeell huubatikal

Geetztzo asati peti diditis ista giddopfeka ati bura lo'echi dedettas qasseka hankoysi cougidi eqqidi isto hamizayssa xeelli diidees keda baggara kadeda daru burata dentsanas hanizathoka daaneettes.

daro aosati isife gididi ogiya pitti diddeettes qasseka gata baggara issinne ka bitaderas inza baggarete addernati ponta giddun haasayi saaka daanettes ogetika pidatizi lo7ethi lo7ees

daro asati mooretessa gude makanaqiddo gelthi dideettes histi wosta naf zagonka eretenna hisdubbatikka garsafekkiekki gude poothi dideettes keda baggara dayssa hista xeelizafa daanis ta joogada xeellishin guye baggarakkazayss moorettiza bazajekka masatees.

Daro asati issipe giddidi uti uttida ista gidoppeka gedde sinthe bagara Nam'u asatikka uttidi banta giddon hasa'di detes qaseka gede baggara digitale tophiya gidi xapeti utiddes izi azakko eretena uttoyitika ubbika ist hasa'izaysa siyiza dannetes.

Daro asari issippe gidi eqiutida hesta gidoppeka heedzdza gidanayiti waroqate oyikutida qaseka nam'ati naxala maiutida hesa gidoppeka issiniy hara baga xelayidadeawusu qase esi addezikavhara baga xelidides.

dr abi amidey matoqiya bolla beetti giide qasseka gede baggara issi mucase akka geetta dega ta xuugata xeellin heessi keze digital metawqekka misatees haysse ekkana bessees giidi worthida daaneeppes

issa addezi eqedi hasayidides wuye Baggarakka na7u sabeetati deettis qasseka daro sinetikka deettis sintha baggarakka issi ne akka utta uttadus qasseka daro qeexamazikka gada bolla deees

issi maqases coo gidi kushe xaalla beetti didees issi naazi qasseka ayfa bolla aykomish woothtif ididees ta naazakka xeellishin qeeriidha daanis hesseka coo xeellishin tamaroso may'okka ma'ida daanis ubba mushatakkalo'e.

Daro asati sinta bagara eqi utida qaseka pude bagara namu'asati eqi utidi izas hasai'za danetes. Ubatika sinata bagara dizaysati gamo dunguza mayi utida ista gidoppeke nama'ti qore bollaka woti utida

Lapun parazoti issipe gididi haatha bollan woxishe de'etes ta co gada xeelishin lapun parazorika booxi uttidi loythi lo'etes qaseka hathezika isti eqosozi loythi lo'es ta co gada xeelishin woran diza daanetes

Daro asati issi bolla gididi eqqi uttida. Histta giddoppekka sinththara diyayssa adde ma7oy masatenna. Qassekka hankkoyzati ubbatassikka masatees. Booththa bollara ma7i uttida. Ta coogaada xeelishin haaththan gelana haaneetees.

dar woosati issipe gididi ututtida hista giddoppekka sintha baggara geeti gammo dunguza qoora bolla woththusida qaseka issi nuudikka may urtezes guye baggaraka na7ati may urtida qaseka gede baggaraka gede qaaphekka wuthida

daro asati issife gididi uttuttida ista giddoppeka issi nuuzi gammo dunguza masata may7o may uttides qasseka hankoytikka qoora bolla aykkomishi ka weth uthida ubbata sinthan kalle silaaseyka diza daanes giyo baggarakka asatia uttuttida

daro asati eqotida ista giddoppeka sintha baggara oyddatikka gammo dunguza may7uttida qasseka issi nozi gammo dunguza bolla gaabekka may7utides huya bollakka gammo dunguza koppiyakka wothothida

Daroasati iisipe giididi uttuttida ha baggara deetikka xeellison paranje masatittes qasseka geda baggaraka deeti abasha daanettes, sinthza baggarakka issi na uttata haasayssahdides qasseka izi lanqeraka tuphiya bandiray eqqutides geda baggarakka zakkatikka udides.

Issi addezi coogidi utta gides qasseka qora bollaka aykkumishi wothuttides iza sinthanka haaththanne aykkumishikka deees desilaaseyka deees qasseka guye baggara deysi izi qoora muthoyssa malaka wothuti.

na7u asati sintha baggara equtida hista zudduppekka issi nuuzi antagitishin qasseka issi nea maca kushsha bollakka a gumush oykoottadus geda baggara gatetikka ubbatikka baynta giddon cuugidi haasayidideettes istikana ati baynta giddon haasayidideere

Heedzdzu nayti issipe gididi sintha baggarazeza cimma nayta sarokki dideettes qasseka saldhistika gammo dungoza matasaya may7o may7uuttiza gedeysika may7uttides qasseka hankoyssi tamare naytappeka issinozi cabaqi didies

daro asati issipegididi eqq utteda ista giddopfekka issi mezi aaza kunna erete nawedi dength uttides kaseka izi may7o mayoyikka gammo dunguza qora bollaka gammo dunguza moothi wothides hanko baggatikka dunguza may uttida

Daro asati uttuttina ista sinthanka haaththikka dees qasseka ababaykka dees qasseka sobdikka dees ta cuukata xeellishi istima'o ma'ozikka gammo dunguza qasseka hankoytikka sintha baggara deya na'oosatikka ayfa bollakka manexi raachi

sintha baggara maata okkida asikkadees qasseka gada gammo dunguza ma7ida sikkadees qoora bollakka gammo dunguza wuthosida qasseka ayba bollaka heedzdzati manaxira aaththutiza kede baggaradziza macasaakka gammo dunguza qoora bolla wuthatho

daro asati issife gididi utti uttida hista guyenka issi noti gede bidiyo karaxizaninne potodintha hasatikka aqotida naatikka faranjemosatitis guuyeradedytii sintha baggarakka qasseka haaththa musatiika uttida

Na77u asati banta giddon sarokotetidi detes isita gidoppeka issinozi adde gidishin qaseka issiniya macca. addezika ayfa bolla manaxire aaththi uttides. qaseka maccay guyan topiya bandirayka eqi wuttides.sinththa bagaraka haaththayka diza danes.

Daaro asati issippe giididi eqqi uttida issta giddopeka ha baggara diizara issi paranjja dugge xelayida dawusu izza awa xellizakoka erretena qasseka sinththe baggara issinozi haththa guye oykki uttides ubbataka xellishin izzeti hasaizayssa lo'o daness.

Daro asati issipe gididi uti utida isita gidope qa paranijeyika de'es ubata sinthanka shashanee hathika diza danes ta xelishin sinitha bagaraka topheya banidiraka de'es ubatika lo'etes

Na'u maccati sinththa baggara eqqi uttida. Izi kushenkka aaza miishshi gidinkka qasseka guye baggara tophphiya bandiray eqqi uttides. Qasseka Abiy pootoy beetizada hanes. Gede baggarakka issi adde pootoy eqqi uttis.

Daro asati issippe gididi utti uttida ista giddopekka ha baggara diyayssi ayfa bolla manaxxira aathi uttides qasseka sintha baggarakka istas daptare daaniza miishikka utti uttides hessappe gede baggarakka tophiya bandiraykka eqqi uttides.

ichus yunayti issi kgididi equteda hista giddoppekkana ati adde gidishin qasseka heedzdzati macatikka cu gidi haasayizaataneettes kaseka sintha baggarajzdzayssikka issi nuu ista yootif didees

issi naya eqqauttada haasa addidas kusha bollaka maykirfoone oykkatadus qasseka ayfa bollaka mane xere dees sintha baggarakka aykko miishi eqoottides izaaza konka arettenna kasseka guye baggarakka aykko mishi deees

Daro polisseti issippe gididi eqqi uththidi dizza hegeththappe issinozzi erettenna mishsha ayikko woththidi de'es qassekka sinthe bagara dizaysi tophphiya banidire masathizayissa hashiya bollan aththi uththides qassekka gedde bagara dizaysi merexinne woththides.

Issi polisezikka miththa tokkidi bidi deesi qasekka hanikoyiti tokkana bizada hanetteesi ta coo gada xeliishdhinkka hesi miththazikka zappeda hanees ogappeka denthetizada haneesi coo gada ta xeliishdhinkka ubazikka tawu loeththi loeesi nazikka xeliishin

Daro asati issipe gididi equtida ista gidopeka nam'ati ayko miisha oykutida ista gidopeka heezati gamo dunguza masatiza mayo mayutides heezatika poolise daanetes coogada ta xeelishin issinozi boothaka daanes.

Haysa bolla hedzdzu targa quxirerika deetes issi miye zo'ira xaffetides hary maththa malara xafethidesi sinththa bagar gede natinal ide makatizaysika dees

heedzdzatikka equtida heedzdzatikka coogidi waraqate daanizayssa oykkutida ista giddofeka issi nodzi polise gidishin qasseka giddore didesi hu7a bolla kamanexiro wothidi coogidi miici didees iza lanqe izayssa qasseka hara boota xeellizakka daanes

ichchoshu asati bettidi detes, ista giddoppekka issinozi sintha baggara poliseshin kusha pude denthi dees qasse haketi baggara diya poliseti kusha duqu othuthida nam'u bayndarekka eqi utide ista lanqen

daro assati issife gididi eqqi utiidda ista giddoppekka sinththa baggare diyayti kabero sho'izaadanetees kasekka lanqqa baggarekka qeeri nayti ista be'idi de'ettees guye baggara de'iyayssi isti waanizakonkka erettenna coo gidi hamuuti dees

heedzdzu asati eqqi uteda ista giddoppekka na7ati polise gidishin qasseka issi nozi dabbero masates izikka kusha wosteza konka erettena gede waqanathu ka handza daanis hankoytikka xeellishin baynta giddon oykketizakka daaneetes

daro asati issife gididi eqotida ista lanqenka heedzdzu polisetikka deeettes qasseka sintha baggara kadiessi polise masatis na7u topphiya bandireka eqqotides ta coogata xeellishin ubbatikka issife giidid lo7ee

Heedzdzo asati issife gididi uttutida pista giddoppeka issi mezi komfutera bochi geettis qasseka na'atesa coogade xeellishon polisi daanes polisa sinthan issi ababeyska deees qasseka giddo pindeyssi aykqo kawoththenna uttagid.

Na7u poliseti eqotidi pootod indzadaneettes ista guyanka na7u asati miici didettes ista giddoppekka issi nozi duuna oykki uttides qasseka sintha baggarakkana ata yooka haaththi uttuttides coogaza xeellishin sintha baggara deya poliseti miicanatxoka inzadanis.

Biranu negayi eqidi hayide Desi.qassekka sinththa bagaraka mayigirapponekka qasekka sinththa bagaraka nam''u mayigirapponekka eqqi uttida , izzika coo gidi eqi uttides.izzi mayo mayoyi kareththara boththara loyiththi lo'es.

Issi naya waraqata bollappe nababda kusha pude dentha wothadus, qasseka hankoysi issi hasasizadan hanees guye baggaraka daro bandirati uttida istta giddoppeka tophphiya bandit aka de7ees coogada ta xeelishin maccassiya mayo may7adus.

Daro asati issipe gididi kusha pude denthi utida issta gidopeka nam'ati sinthe bagara cinbile athi utida isti mayida mayozikka bothu gidoysara lothi lo'es qasekka gede bagara kusha denthi wothida isti azasi denthidakka eretena

Daro asati issipe gididi utti uttida istappeka sontha bagara dizayti Gamo dunguza masatizazi mayo uttida qaseka issinazi hu'a bolla dunguza wothi wothida gede bagaraka issi Naya Silke coo gaada bochayde daws.

daroasati issipe gididi eqquttida ista giddoppekka na ati ay komish qanxi diideettes qasseka issi neya qanxidi boththizeyssa hoykka uttatus qasseka iza bollaka ababeykka dees guye baggarakka gammo dunguza masatizazi ma7uttida

daro asati issippe gididi uutti uttidi bolla baggara aykko tiibe masatiya mishara ase haasayizayssa beyidiindeettes qasseka hanko asay ubbatikka daroti uuttidi izi haasayizessa siyidi dizayssa hannetes keeththatakka xeellishin lo'etees

daro asati issife gididi eqqottiza qaseka topheya bandaraku di denthi woththida hogazasta xeellishin geda baggarakka aykomishi dizaa daanees intha baggarakka arkumish hessi woththida ubbataka ta xeelli shimboota gilloethi lo7ee

issi addezi eqotidi haasa iidides kaseka kushe za zuustiza kunka eretenna kede qoora lanqenka akomishi diza daanees hayfa bullakka maynaxeera aaththusees guye baggarakka tophiya banduray eqqotiza daanees

dr aabi hamede kusha qulum idi eqqa gidis qasseka guye baggaraka toqiya bandirekka eqqa gidis ta cookata xeellishin izikka miici dilo7ethi lu7ees sintha baggarakka hashu gasthaza giza xuufekka xaafutidis

daro osati gammo dunguzaama idi eqquttida qasseka hupha bollaka gammo dunguza koppiya phothuthida sintha baggara kasse nudi bullukkoma idi uttageda coo gatata xeelli shingeda baggara deesi kusha bolla waraqatamas etizazu hikuttis

ichashu asati utt uttida ista giddopfekka heedzdzati baynta giddon uttishi qasseka issi noota issinooti barka barka uttida abi amedi uttoyssa lanqe topheya bandarekka de'ees qasseka baggara uttoysanka iykko bandaray de'ees

darwoosati issife gididi hokku uttida geete baggarakka issi nuuzi dunguza ma7idakka daanes ta coogada xeelli hi haysati woossi dizakka daanetti ubbatikka issife gididi woossi didayti ubbatikka lo

issi cimnazi coo gidi eqqa gida daanes kaseka hupa bollakka ayku mish wetutides huha bollakka accu hugatike xeelish parozikka diza daanis garsera ziyaza pinko eretunta miishikka diza daanes

daro aosati isipgididi eqqidi kushakka kuze denth uthida ista guyenka gete bandaraykka deees dopheya bandaraykka daro aosata bandaraykka de7ees ta jookaza xeellishin ubbatekka kusha dentshidi lo7ethi loo7eetis

Daro asati issife gididi uttutida qasseka giddo bolla issi addezi aykko booto dentzatho eqqotides cookatata xeellishin hankota sinthanka sinthanka booththa miish ka diza daanees qasseka na7u musili metata xeellishin haraso xeellizaka daaneetes.

Issi addezi uttidi cooygidi haasayidi dees qasseka kusha bollakka mayguroppin oykkutides qasseka sintha baggarakka maygiropoleti deettes gede baggaraka daro asati uttidi iza haasayizayssa siydi deettes.

na7u cimati eeqottida hupha bollakka koppiyazikka gaammo dunguza daanees qasseka istimay7o gaagezikka loo7ees istimay7o may7ozikka gammo dunguza masates kusha bollaka ayko mishika oykkotida coo gada xeellish na'atika lo'etes

daro oosati issi pe gelidi eqqu uttida qasseka qeere naadikka istara equuttidis geda baggara deessi qoora bolla eku mishi may oottidi qaseka kusha bollaka haaththu ekkutidus qaseka puda baggarakka hessi nu qooran ekumishi may oottidis

Daro asati isipe gididi makina bola utiutida ita gidopeka issinozi c'oo gidi kushiya besi dees izati awu bana ke'idakonka nuni c'o'u gidi makina gidon utiwotida ta c'o'u gada xelishe ubatika lo'etes.

Daro assati issipe giddidi utidosona. Isita gidonikka issi assi huphiya oyiki otiddesi, qassi garisara gede xelidathoka dannesi hanikoyisi sinitha baggara eqidayisi danesi ubatikka wariqate oyikidathoka dannesi.

Oyidu asati betizi detes intapeka hezati ade qasika issnay maca maca tuke qolayidaysthoka hanayida dawus shukare qolayda dawus hesape gede bagara hezatika hasayidi dees

Daaro asati eqqi uttida issta gidoppe sinththa baggara deiyayiti waraqatta masatiya mishsha oyqqi uttida qaseka issinozi ta co gada xelishin musilime masates istti azan eqqidakoka eretenna ubbetika co gidi eqqiyageta.

Daro asati issippe gididi uuttii uuttida ista giddoppekka issiniya haaththa oykka uttadus qasseka hankorakka oyka uttadus sinthan sinthanka daro haaththati de'ettes qasseka borsatakka woththi woththidi isti gedde baggara qase kompitera lanqen aykko haasa'idii deettes

daara oosati iisipe yilii uteteda hista giddoppekka issi nuudu kusha pudedethipi dees izi awu bessisafonka eretenna qasseka ha baggaratizaara kusha bolla ekkomishi oykkada dougada uttagachu

daro qeermnayti issife uttidi tamari diiteettes qasseka ha baggaradeheti pude so baanathohanzaaka daaneettes sissa gidoppekka issi nuzi pude xeelli diidees qasseka issi nuzi kusha bolla aykkomish oykkidi puda miicidi xeelli diidees geda baggaradeneti uttidi coogidi tamari diideeth

laapu macati issife gididi uttuttida ista giddoppekkaaati sintharadiyayti hira oykkuttida qasseka hankoyti coogiti uytutida ista giddoppeka issi na shaara daanosta xeellishe ha baggarakka elkumishika dees

giya giddon daro asati utti uttida ista giddubakka sintha baggaradati muuzi ukkidi uttida daanetis qasseka madhaaxey kadizadaame ista sinthan ta cuugada xeellishun ubbatikka bayxileti durisaaa

Nam,u macasati eqqidi muuze bayzidideettes ista giddoppeka issi ne dho gada eqqada haraso xeellade daws qasseka ezi guyinka eqayka de,ees sintha baggarakka daro muuzeta wotha wuththadus hankorakka xeellishin duetha wotha.

Daro asati issipe gididi eqi utida ista sinthankka oydati qase uti utida ta co gada xelishin ubatika botha may'oysara lothi lo'etesi istata gidopeka isnozi borsa oqi utidesi

Hayssa tha coo gada xeellishin woradaanis; daro zaaefezikka uththidi eqqi7uththidaadanes; izikka dummakka masathes; haysa boothan thaani uththidaakko thana dassi gees; ubbathikka xeellishin loyththi lo7ees.

issi neya bootha ma'eda kusha qasseka gede deyssa bollo wothada maanzaafonka eretenna iza eqo beotezikka lo7ethi lu7ees guye baggara ka maateykka dizadaanis qasseka zaafekka eqqu tizaolonige iza eqo isse se

Daro asati issife gididi eqqoteda ista giddoppeka baggati kushsha kude zinth uttida istaafe densa kunka erke ta cuukada xeellishi ubbatikka malamay7oyssara lo7ethi lu7ettes hanqeyka ubbayssi .

Issi muzi haaththa bolla biiddi dees qaseka geda baggara daro maatikka de7es geda baggarakka daro zafetikka de7ettes zumatikka beettidi deettes ta coo gada xeellish haaththatikka daro gidoyisara xeellishin le7ethi lo7ettes.

haaththazi gogizessan usuppun asati eqqotida ista giddoppekka ichoshati adde gidishin qasseka issi neya maca addetappeka nam'ati kofiya bolla gammo dunguza wothuthida qasseka macayaka gammo dunguza may7u may7awuttadus.

Issi naazi mitho ekkidi paroza lanqen eqqotida qaseka guye baggaradea naazi issi nuudi paroza bollokka uttuta daanis ta co gada xeellishen geda baggara dizikka zummakka musates ogezikka obika loyithi lo'is.

Worati ta beti di deettes wora lanqanka gede haaththa daanzamishikka deees kasseka zuumaykka diza gaaniis ta cookata xeellishi zaafete ayqoti cilili uttidi lo'ethi loo'ettes hayssa malo bootatan akilan do'ees

Zaafu dizasan qasseka kattheka equ dezassan keeththati beetti dis deettes tuda baggarakka jumma masatiya miishikka beetti diides qasseka gedo baggara zaru zaafeti eqqu uttida keeththatikka aadhdhi aadhdhi deettis.

daro asati issife gididi eqqotida qaseka na7ati gada bolla uttutida ista giddoppekka ubbatikka ma7esi mala may7o gideyssara xeelli shinka lo7ethi lo7es qasseka sinthara deyati na7atikka hu7a bolla kofia kawuthada.

nam7u nayti ayko giddon uttidi haakki uttidi waan zaakonka eretenna ista giddoppeka issi neaku sha pude dentha uttadus qasseka hankoora sha gala bolla wotha uttadus na7adikka bolla baggara mayoys booth masatis

daro asati issife gididi uttu duya mista geddoppekka issi nozi eqqiti istas haasa ididees qatseka geda baggaraka issi nozi zaafeta bolla gedetta hichida thoaniti eli diidee intha baggaraka tuki eqekadiza daanis

Hashshasa cuugata xeellishi wora masates hessiisi aazakkonka erettana shin eqotites zaabeka masatessi zaabekka daani xiddikka zaanessa cuugata xeellishi maatatikka cuugidi melizaaththoka daannites.

Issi addezi barka aqqidi haraso xeeli diigees kasseka izi may7o may7ozikka booth daanees iza bollaka gede gammo dunguza masatizazikka saallayssi woththides geda baggarakka issi nuzi qoora bolla gammo dunguzay oykitides coogaza xeellishin istanizay subi kalu7e

Nau asati uttu utila qaseka issi nozi ekqutides usha bollaka aykkumishi eykqutides qaseka ayfa bollakka manexira'aathu utides ne aka giddonzaarakka kushan silke oykkidaka daanoos.

Issenaya haaththa lenqen eqqa gadus ekqataka ha kuze xiilla demmi caadedoos kushe zakawuza wusti zafunka erettenna ta cuugata xeelli shinbooto dandizastoka daanos haaththa zakata xeelli shunlo'ees

Na'u asati eqqu utteda ista giddoppeka issi nodzi adde gidishin qasseka issi neya maca addezikka kusha bolla aaththu oyquttides hanko kushanka aykko saate aaththu uttila daanis ta cuugaza xeelli sunkiyo baggadibbo rakkadaana.

daro osati issi fe dudidi eqquthuda ta doogata xeellishin guye baggaraka keeththika deees qasseka sintha baggaradehe maatade cilulu uttidi leethulupheettis qasseka guye radee denzezafekkadekelupeetika

Hedzdzu asati utti uttida qasseka sinththa bagaarakka addenne maccaynne utti uttida; iza azakonka erete ixikoka coo gaada maccashiya miicayda dawus; ayfa bollanka manaxire woththa uttadus; ubbatakka ta xeelishin lo'etees.

daro qeeri nayti iisipe giididi eqoteda qasseka ista sinthanka issi nuzi eqqidi komputarara ista bochchi dizaa daanees qasseka geda baggarakka aykomishafon eqotida qeerinaytappeka issi nudzi coogidi pude xeelli diidees

Hessa dezi coogidi xiilli didees iza sinthanka aykka miishafonne na'ati eqoteda coo gadasa xeellishin addezikka pooto dendizathoka daani didees gide baggarakka maatati beetti dideeti qasseka qorqoroykka diza daanees.

Daro macati issife gididi equ ttida ista giddofekka gede baggati nadala ma7idi eqqu uttida issineakka kusha bolla aykumiish oykkada eqawutadus ta cuugada xeellishin ista giddofekka issi nea dagutaramusota miishi kawoka.

Daroosati isipgidi eqotida hista giddopfekka heedzdzate addegudishin qasseka issi niya maca maca qeeria uykkateyaatus inta baggarakka bilatara masate miishan xaafettizaakka daanees ubbataka xeellishi.

daro macanati issi fe gididi eqqutira hista sinthanka issi nu di uttidi haykko xaafizakka taanees qatheka sintha baggarakka waraqate masida mishekka dees iza azakkonka eretenna hanko asatikka gida baggara uttida.

Qeeri nayti daro gididi eqqotira ista giddoppeka issinyaa woggara uttada silka ikku busharichadido izi sinthanka omputerekka dizagaanes qasseka hankoytikka eqqidi izo xeelli dideettes ta cogaza xeelli shingeda baggarakka itimihide.

Nam''u macatti kuwasa ka'iddi dettees. Isitta gidoppeka issiniya kuwasa gakada korchanawcha danaws. Qasekka geddera kuwasse achan woxxanawkka danawus. Guye baggara de'iyagetti qasekka uttidi hestti ka'izayssa xeelididetees.

daro nayti kowaasaka iza nayti pude woxxi dedeettes istalanqenka daroti equttidi coogidi waan zahonka eretenna qasseka geda baggaraka maataykka diza daanees geda baggarakka aykosti asati uttidi meyana mala oosettizazikka utti uttida daanees

kowase ka'iza nayti sintha baggara eqqi utida qasseka gede baggara daheti isti ka ishin beyanau yiidas daan ettes ta cookata xeellishi maatatikka isti equeti lo7eth ubbatikka issife dendizayti lo7eeth

Daro macati issife gididi woxxanaw giigetti di zoya daanees qasseka guye baggaraka issi nozi bica masatiyazi gidedenthutites puda baggaraka asiti uttidi beizaska daaneettes ta cuukata xeellishin ubbatikka giigeee.

Darokko haasika iza nayti issife gididi qoomettuttida isti aazis qoomettidakkonka erikke ista giddoppeka issi nezi istanizayssa coo gidi xeellididees qasseka guye baggaraka ista may7a masetia may7o may7idi uttuttida

Na'u asati eqqu ottida isti aadzas eqqizakonka erikke shin kusha bolla aykkomishikka oyk uttida ta coogayta xeellishin gede maaleyakka masatees guye baggarakka tophiya bandirati laxafeti uttida isti aadzas laxafidakonka erke.

daro nayti issife yididi uttuttida qasseka guye baggarakka eqqitasikka ge7ees uttoyta giddoppeka issi nozi eqqanatho handaka daanees guyera issi nuzi coogidi silkakka bosherechi di dees izaazis bochchizakonka erka

kwaasa ke'iza nayti equteta ista giddoppekka wegede baggati uddutiza sintha baggarakka dhissi macasaya bissineza bolla ichuutatus gurobada xeellisho ubbatikka duuthi lo7ete maatazikka dhitulutusilees

daro qerneti issife gididi kuwaasa ka idideettas histika kohaasa ka ishin giddonka kohasi dayssako woxxi i digeettas katheka gida baggara dayssi issi nozi eqqidi naaki didees pode baggarakka berennaytizaadannis

Daru kowaasa ka enganeti equ dira ista giddoppekka issi naa kareth may7adus qasseka hankoyti bicca maan7ida hida baggarades si maatamasatisak maylkama uttidas shoogatasa xeellishon ubbatikka lo7ethi lo7ethi.

issi macasaya kushe pudde dentha wutazu qasseka honkoyti baqi didettes izi aasa konka eretenna ta cuokata xeellish macasay ufaytata pudde denthidakka daanoos iza madoysikka aykuqu dere gabizaadan

kuwaasaka'iza nayti woxxi hdidettes ista giddoppeka issi nuuzi kowaasa phircana kushetaka pude denthu utides qasseka hankoyssi pude guppanathokani didees hankoyssi qasseka lanqara eqqiti coogidi histanizayssa xeelli didees pude baggaraka asati ista eqqiti xeelli didees

Issi naya coogata miicadey xeelladedo qasseka may'u may'ozakka bude bessade za daanaus zikka asa kunka eretenna ta coogata qoppishin chalsi daggasa giide bessazaakka gaanaws calsi lu'uugadeka li'ethsaao.

Kowaasaka iza naazi kushaatpudu denthidi pooto dendiza daanes kaseka guye baggaradeyti histi kaanathoka haandiza daanettes ta cuukata xeellishun ubbatikka mala may'o may'oyssara lo'eth lo'eettes sintha baggaratey siikka miici diidayssara lo'ees.

Tarun eti kowaasakka iitileettes ista giddoppekkana ati kowaasa pucitileettes issinen qasseka macaya kowaasa oykkada buda huntezathoka daanas hanko hissi qasse gacco gidi wosti zamuka erattenna pude baananii,

Ta roneti issife gididi kowaaseka iitti deeta hista gidduppekka issi no zigeza baggara kunjutidus qatseka hankosi mircanaachchoka haaniti dees ta cougada deellishin ubbatikka ka7idi lo7ith.

isse naazisi kusha puda denthidi pooththo densaya daanis qasseka geta baggara dahesi phuda xeellidi dees geta baggarakka dehesi gedeapokkidikka xeellida touka daaneethas ta cuugata xeellishu ubbatekka mala maoyssara biixxi lo7eet

Izzi asasi macakonn adekonni taa erekishshin coo gidi kushsheyi betidi dees .hessappe coo gidi xelishshin gede qalameyi qabatiyakka de'ees issinazikka qalama qaba'iddi des.taa coo gada xeelishinn ubazikka lo'ees.

Oyidu kafata uti utida uyddateppeka issi nozi kareth gidishin qasseka issi nozi zo'o qasseka hankoyssi maataka masateys qasse hankoyssi salo masatizazi daaniis ta coogada ta xeellishi uyddo kafateka lo'eth

Hayssasa cuugata xeellishi lo'ethi loo'ees hassikka mazana maa mala akko mala woothiza daanettes izikka xeellishi inte debbotha masates kaseka salo masate marki fittiza daanees ubbata kase lo'etha xeellishi lo'ethi lo7ees.

pirisezata lo7etha xeellishin lo7ethi lo7es bolla baggarakka pubuley kawodes qasseka qaaray kadees hara miish kadees zarsarakka saani kaduza daanees ta xuumata xeellishin lo7ethi lo7es purihees

Issi makanazi coogiti eqqa gides izaazis eqqitafonka aretenna qasseka mukina lanqanka aykkomishi equtides izaazofunka ta erekke geda baggara kadezayssi coogo xuuthessara baxi kalo'ethi lo'es.

Issi qeri Naya kushiya bolla ayko mishe oykada pude gochiza malawus qaseka haka xelade dawus pizza awa xelizakonka eretena pude bagara dizays azikonka eretena izzi lanqenka eqe uttides.

Daro asati saykile bolla uttidi diza. Diza gddoppekka issinozi kushe bolla oykididees

Nam'u asati paraza bolla ke'idi issti awwa biizakoka eerettena isstika maayizoysi geede gammo dungguza massatiza mishsheta mayida daanes isstika bollara gaabe mayi uttida qasseka huphphe bollaka ayko mishshe woththi uttida.

Hedzdzu asati motora bolla kezid bidi diza danetes, qaseka gede bagraka daro asati eqi utida , izi aza bootakonka eretena, co gada ta xelishn kaamezi hedzdzu asati caanid bid diza danes

Hara bolla haththa caanidi issinozi qasseka gochidi de'es issinozika iza bolla ke'anatoka hanutides gede baggaraka issi makinay diza danes iza laniqenika daro asati equtida sintaraka diyayit daro jerikaneta canutida.

Daro asathi issipe gididi eqquuththida; issa giddoppekka oyddathika ichchashu gidana asathikka ayfa bollan manatsire aaththi7uththida; qassika issinozi coo giidi eqqizi gede baggara xeellidde de7ees; hankku issi coo giidi kushiya qalam7idi tseelliiddi des; ubbathakka tha theellishe issi lo7eeththes.

Na7ithi issi aybi bollan uththi uththidakkokka ereththenna; ethappe sinththa baggarakka issi mekiinay eqquuththidaanes; gede baggarakka asi dees; ogezikka beeththoosonakko.

Daro asati issipe gididi equtida ista gidopeka issinozi sansalata besize gede haatha besizesha eretena coo gidi duge besidi de'es hankoysi kaseka awu xeelizakon eretena gede baga xeelidi de'es.

Issi adey de'eyis ba bolla keshe azida mishe ooyikidi buddies qaska gedebagan deyis izi oyiko mishya coogidi xelidi de'ets qasika sinitha bagara botha makinay eqi utides iza laniqenika na'ay eqi utides

Na'u asati makina do'di oykkodeda giddorakka asikka dizaadanii qasseka garsa baggarakka deshshi aykko wothidakka daaneettes ta cuogada xeellishin asatikka ha yuudi xeelli dedeettes qasseka makina bera oykkotikka haraso xeelli dedeettes.

odde asati saykila bolla uttutidi buzathokka daanintes qasseka ista giddoppe kessi nuzi haykila woththidi kutto hozakka gede gada bushisida daanees hankoyssika cuugidi laagganathoka hami di dies ta coogata xeellishin saykilezikka lo7ethi lo7es

Makina bollaka ababara xaafi uttida istaaza xaafizafunka erke coogaza saxeellishin ababa zikka zo7o xaafeto xuufe zikkata dosays giza daanees ubba makina kata xeellishin kalexoti lo7ethi loo7ees hessa ma layedidan tanakka lo7ees

Heedzdzu maknati equthata ista giddo bekka na7ati ofa luthazi daanetis kaseka keda baggarakka asati eqqidi lo7is hessa xeelli dieettes kede baggarakaqqasseka qeernaytikka beeti deettes ista issi yizakunka wutettennee.

na7o asati biskilita bolla keidi laaggi dideettis ista giddopbeka issi nezi adde daanees qaseka guyerakka dzays si adde oga bolla aykko moorettiza miish bantay ssara ogezikka lo7ethi lo7ees iste hesaykilezikka lo7es

Daaro asati issife gididi eqqu uteda istika baynta giddon banka giddon eqgidi histi ay ooththiza konka eretenna qasseka lanqa baggarakka issi makine equ uttedes ta cuugaza xeellishi makenhay lo'etha ba'alo'awus qasseka geta baggarakka issi makini bolla haykko ababa boththidi wothuuthida.

Daru makinati issipe gididi elquteda istas indzonka echoso nayti elquteda hacuogara xeellishin tamaari naytakkamasateettas ubba makinatikka ssipe gididi lo7ethi lo7eettas naytikka lo7ethi loo7eettes.

issi makinazi daro makinata caannidi bidi bolla baggarakka zo7o masataya makinanne qasseka kareth dayndza makinara caanuttides garsa baggarakka booththeka dees qasseka daro malke makineyka caanutittides

issi makanazi xoogatasa xeellishi haaththa gugushi dibizadanes kaseka sintha baggarakka masqala masatay mishika equtides giyo baggarakka issi nudziyizaadanes ko xoogada xeellishi ogezi biitta gidoyssara habaaraki unta mala haaththa guszadanetis

sintha baggara na'o asati mootora bolla tuutidan ista gildoppekka issi nuzi mitha oykki uttidis coogaa ta xeellishin pute baggarakka mootora bolla utta asati daroti deettes isti asa uttidakonka erettenna

Issi nu zi caanidi gede goochchi dides qasseka geda baggarakka qeeri idhazi aykkomishe oykkidi equtidas daro makinatikka eqquttida asatikka pudenne dugenne hamoti dideettes ogezikka guuthara qu mourettana kandaada.

Hezhu asati eqi uttida ista gidopeka na'ati adde gidishin qase issiniya maca. Macayo hikinozi ayko miishi besishe dees. Qaseka issinozi kusha qalam'idi coo gidi isti hasayozaysa siyidi dees. Qaseka ayfa bollaka manxira aathi wothides.

Na7u hasati sinta baggara eqi utida issa giddoppekka issi noozi woraqata matosha miisha bossi diyuzus yooti diidis qasseka hanko oraccoo gaada izi yootisahessa saadedawus geda baggaraka issi noozi haraso xeelli diza.

Daro puqezi issife gididi keexxettunto gudonta coo gidi eqqafites gatseka baggara makinazi pude bizazekka diza daanees asatikka humtha asatikka dizadaaneeth ta cougaza xeellish hayssi puuqe keexxetti wuridan lo7ana daaneth.

Daro asati issife gididi uttu uttoda ista giddoppekka issi naya sintha baggara uttadus qasseka gedeppe galidi iddidizaassikka diza daanees hanko si qasseka yuidi haasayi didies sintha baggara diza macasaya hokkada waan zaakonka eretenna

heedzdzu asati betti didettes ista giddoppekka issi metisxofidi haasayedidees qasseka kete bagganiza yssi kusha qulum7iti eqqa gides intha baggara kadiza ababazi lo7ethi xeellishi lo7ees zu7onne booththimo sates qasseka haaththi ke za laqqen dees

Darro maxafeta issiffe wothida ista aybas wotbidakko erethena darro mathafeti wothidaysa besses.

Issi qeeri nayeyssi issinozi maygirapoone oyqqidi baas beetena coo giidi kushey beettidi dees. Qasseka iza sinththara eqqada haasa'ada dawus. Iza mayi'o mayozikka karaeththi gidishin miiccanaththo hanizada hanosona. Coo gaada ta xeellishin nayi hu'eykka lo'es.

Daro asati shiqidi eqi utida qassekka sintha bagara dizaysi isttas yo haasa'she dizada hanetees guye bagara nam'aykka ayfe bolla manaxire aththi utida sintha bagara dizaysi ta c'o' u gada xelishin birahanu negada hanes.

Daro nayti issipe gididi quma miidi deetes. Banta banta oykkidi qaasika lanqe lanqinka haaththikka dizaadaane hannes .Co gada ta xeellish ha issi timirte so giben diza misa maanaw kiyida nayitudan hanetes. Ubbatikka uttetidi timirte so gaadaana.

tamari nayti uttidi tamaridi deettes qasseka sintha baggara astamari eqqiti tamarsi gidees astamarezikka duuna bolla haykkumish aaththu uttides kasseka ayfa bollakka manaxira aaththu utiides kusha bollakka maxaafa oykkutides tamari naytikka ubbatakka xeellishi duuna bolla akkumish wothuthide

irchosha asati issife gedidi kusha baqedideethis qasseka sintha baggara issi nozi gede coogidi xeellididees izikka hu7a bollaka aykomishi woth uthides qasseka geda baggara daytikka hu7a moth uthida izaazafuka taera

Daro asati issip gidd eqqoteda qasseka borsata borsataka woththida ista giddoppekka issi no di borsaza ba'i uttides gida baggarakka daroti isif ayss eqqizakonka eretenna ha baggara deyssi isti eqoysa coogidi xeellidii.

heedzdzu asati beettidi deettes ista giddoppekka naati issi mazdzo aykomish mitizeettis qaseka issi nu biikka kusha bolla daro maxaafata uygutizis qaseka na7atayka equwa bolla aykkomish may7uttida

Brahaanu neggay uttuttidi haasayi didees qasseka guye baggaraka tophiya bandarey eqoottides sintha baggaraka daro maygiro ponetikka uttuttida iste aazu hoothidakkonka erikke coogazatta xeellishin izi may'o may'ozikka lo'i

nayti timurteso gede geli diziza daanetes kaseka gedeppekka haakki issi asatikka di7etes ista girduppeka issi ne kusha bolla maxaa ikkita daanoos qasseka anku baggara borseka ikkida daanos

Daru qeero nayti issife gididi eqopteda qasseka sintha sintha baggan tabtare masata mishikka dees qasseka nayta bursatikka dees geela baggarakka issi macasay astamareya eqqowtadu bollarakka booththaman awuttoda.

Dara aosati sifigididi wombere bolla uttuteda ista sinzan sinxanka waraqataranne iskirbtoranekka deees xasse gakkeda baggaray sinoo opedi ista xeeli didieth honkotikka cooygidi ha xeellizasseka deees.

hayssata coogada xeellishentamare nayta daaneettes. ubbatikka issife gididi qalame gorpi didiza daanettes ista giddopfeka heedzdzati puda ooththidi gorppa naatho hani diideettes. qasseka issi nea qalama ayqqawoykkawuttadus ista bessade dawus.

Dawuru qerenayti isife utt uttida ista giddopfekka baggati kusha buda denth uttida wotseka honkoyti coo gidi wotha gida ta coogata xeellishin astamari yootin isti malasana denthiza daneettis.

Daro asati issipfe gidi di ustutida kaseka sintha baggarakka nawati eqqo ttida gada bugalakka daro ubbatatikka laaletuttida unda baggarakka gammo dunguzotikka hututtides soogaza xeellishu ubbatakka lo'ies.

Hedzdzu asati bettidi ista giddoppe issoy pudde hamuttidi de'es qasekka gedde baggara dizayssi awa baggara hamutanakokka erettenna giddon dizayssi qasekka kushshan waraqata masatiz miishshe oykii uuttides qasekka pudde baggarakka maakinatti daro de'ettes.

Asati issippe gididi holla bookidi holla bolli aykko miishshi yeggi wotida. Yegoyssa bollakka issi pude keyi uttidees. Qassekka hankkoyssi coo gidi zemppi utidees. Ixxetin zemppida daanees. Iza lanqqen dizayssi hiza wanizaakonkka eretenna.

heedzdzo asati beettidii detes ista gidupbeka issi hizi sinti sinti ham ti ibeeth qasseka gedessi izi awu baggamut zaafonka eretenna giddon deyesi waraqata masatiazekka oykotizes qasseka daro makinatikka eqqi uttida

pudenne dugenne ogezi beettidi dees ista giddofonka issi asati eqqiti silikeya haasayzaya daanesa qasseka geda baggara isti makinaazi pude biza daameeta ta xoogata xeellishin ogetikka liethi lo7ees

Heetzthu asati iiditis istafi duppekka issi muzi sintha sinthe hamuti ditis qasseka gadissi ha bagga hamutanatho hamusakka daanees giddo baggaro dehessi kushe bolla waraqacho mashatea mishika oyqutides qasseka daro makinabikka equtiwalaaneeth.

Daro asathi issipe gididi eqquuththida; issa giddoppekka naa7athi ayssa miisshako goochchaanaadon haneeththes; qassika aawaaranne issinozi banththa giddon haasayizaazaaneththes; sinththa baggarakka manggo masathiza miththay eqquuththi des; coo gada tha xeellishen ubbathikka lo7eeththes.

Daro asati issife gididi eqqotida istika aadzdi xeellizakonka eretenna coogidi xeelli dideeth qasseka sintha baggaraka aykko miishi biratamasata miishikka quttides ubbata katabe'eshin lo'ethi lo'ettas qasseka istima'o mayozikka zu odumasates.

Issi haddezi aas ooththaza konka erettanna oochi denis qaseka ha baggarakka haaththazi co giti gogiti des addezate cooka ta xeellishi haaththa goggana mala doyidi dizaka daani bowuttazekkata xeellish mooretute gaa daanis.

daro tubbete sipegididi xaaxetutida ista aazas xaaxetizakonka erikke ta cookata xeellishin tubboti lo7izathoka daanittes qasseka poda baggarakka issi makinezi eqqu uttides izi aazas eqidakonka erettenna

Haaththa oori duuqizakonka eretenna cougidi jarkana bolla haaththa duqi dideettes izi bootazikka cuo xeellish melidi aykoanidatenee qasseka jerkanedzata ceellishin bicca masatis haaththazikka wolh7hi dilo7ethi lo7ees.